Rojo volamena tsara tefy nohaingoina tamin'ny sarina fo anankiroa, litera miendrika "K" ary sarina lolo anankiray mipetraka eo ambonin'ny fitoerana maintimainty mba hampivoaka tsara ny endriny.

Sakafo haroso any amin'ny toeram-pisakafoana iray. Saladina paty natao tao anaty vilia jobo kely anankiroa, haroso miaraka amina mofo dipaina noendasina. Eo ankilany kosa ny tsindrin-tsakafo miendrika mofo mamy boribory kely, nohosorana sokolà.

Tranom-barotra iray lehibe : misy rihana iray, miloko manga sy lavarangana fotsifotsy, misy entana momba ny fikarakarana vatana ; mipetraka amin'ny toerana tena maresaka satria feno fiara sy olona mivezivezy eo ivelany.

Latabatra iva fanao amin'ny efitra fandraisam-bahiny no atolotra eto, vita avy amin'ny vy miloko lokobolamena, mirafitra tsara ary manana endrika boribory ny tahony, eo ambony kosa dia nasiana fitaratra somary matroka.

Akon'ny vaovao notanterin'ny gazety " Free news", tamin'ny alatsinainy iray jolay efatra amby roapolo sy roarivo, ampatsahivana ny andro voalohany nanaovana fanadinana BEPC ka nandraisana fepetra fiarovana manokana.

Ny mofo akondro, anisany tsindri-tsakafo tena ankafizin' ny Malagasy. Akondro nofonosana tamin'ny paty natao tamin'ny lafarinina ary endasina amin'ny menaka mahamay. Tsara ery ny mihinana azy rehefa ilay izy mikarepoka tsara iny.

Akon'ny vaovao an-gazety les nouvelles tamin'ny alarobia iraika amby telo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Anisan'izany ny fiandrasana ny fanapahan-kevitry ny filan-kevim-panjakana momba ny fifidianana kominaly.

Anisan'ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena malagasy, Andry Rajoelina, ny fananganana indray ny Rovan'i Manjakamiadana izay may taonany maro lasa izay. Anisan'ny fanavaozana namboarina tao ny fananganana ny lampihazo lehibe, anaovana fampisehoana mitondra ny anarana hoe: "kôlize".

Ny fary : zavamaniry tena ilaina tokoa ny fary, rehefa mbola maniry izy dia somary lavalava izay ary misy raviny maitsomaitso. Misy karazany roa ny fary : ny fary mena sy ny fary fotsy. Ankoatran'ny siramamy izay ampiasaina an'azy andavanandro dia afaka hanaovana toaka koa ny fary.

Ampemba hanikotrana hita eto Madagasikara izay tsy dia be mpahafantatra loatra, raha ny tsanganana dia toy ny fary izy raha maniry ; fa ny mampiavaka azy dia ny voaniny izay madinika mitambatra lavalava otrany tsiasisa.

Ankatso, toerana nahitana ny anjery manontolo izay hanovozany ny tanora malagasy; ny fahaizana amin'ny ambaratonga ambony; mampiavaka azy ny ahitana ny toeram-pianarana izay miendrika tapaka barika izay natsangana tamin'ny andro repoblika voalohany

Tovovavy malagasy iray, sahabo eo amin'ny valo ambin'ny folo taona eo ho eo, zarazara hoditra. Mipetraka eo ambony seza bory, manao saron-doha mangamanga ary akanjo toitena maitsomaitso, mitsikitsiky erỳ mijery ity mpaka sary azy.

Ny voatabia : voankazo tsy zoviana amintsika intsony fampiasantsika andavanandro fanaovana saosy atao amin'ny laoka fa mba fantatritsika ve fa tsy tafiditry ny moka ny trano misy voatabia maniry eo amin'ny varavarankeliny ?

Tsara ny morontsiraka gasikara manga ny lanitra. Manga koa ny ranomasina ary toa mifandray izy ireo ery amin'ny faravodilanitra ery toy ny iray ihany. Horavahan'ny laingomena amin'ny loko volomparasy mena ny tanety etỳ ambony ety. Kanto anie izany e !

Kabôsy, anisan'ny zavamaneno mampiava an'i Madagasikara. Akora fototra avy eto an-toerana daholo ihany ny anaovana azy, ary manana feo manokana izy miavaka amin'ny gitara satria taroby efatra ihany ny amin'ny kabôsy raha enina ny an'ny gitara.

Ny mokary dia karazana mofomamy vita amin'ny kobam-bary, somary mikarepoka etỳ ivelany ary malefaka kosa ny ao anatiny. Misy ny manisy fromazy na sôkôlà na voanio miaraka aminy mba hampatsiro kokoa azy.

Anisany asa tanana mampiavakan'ny malagasy ny fahaizana manao sary sikotra amin'ny hazo. Nahavitana modelina fiarakodia maro isan-karazany izany, ao ny fiarakaretsaka, ny fiara fitateram-bahoaka, ny fiara be fitondrana entana ary koa ireo modelina fiarakely fentina andavanandro.

Fifamoivozana eto Antananarivo indray atoandro sendra semban-drahona. Arabe ahitana fiaran'ny polisy mikarakara fifamoivozana, fiara fitateram-bahoaka ary fiara be mpitatitr'entana.

Tsanganolona milokombolamena ny tarehany sy ny tanany ary mainty ny tongony mijoro eo antin'ny efitrano miloko volondavenona manao akanjo mainty sy pataloha mainty ny palitao lavabe ary misy rojo eo amin'ny tratrany

Tao-zavatra Malagasy vita amin'ny tandroka sy hazo ho entina hanaingona ny trano. Ao ny miendrika lakana, ao ny miendrika fanaka kely. Napetraka teo ambony lamba fotsy mangirana misy petakofehy miendrika baobaba.

Motera na milina lehibe misy fantsona maromaro, maro loko, voadio tsara, voakarakara tsara miandry ny ampiasana an'azy ao amin'ny "garage" miloko menamena. Tena tsara rafitra tokoa izato izy, mampite iasa tsara.

Ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena no iankinan'ny fiandrianam-pirenena, satria izy ireo no tandroka aron'ny vozona. Ny polisim-pirenena sy ny miaramila no mitambatra ao anatin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, fa ny zandary matetika dia manana sekreteram-panjakana misahana azy.

Fivarotana fitaovana fampiasa ao an-dakozia. Misy karazany samy hafa ao ny vita amin'ny vy, ao ny vita amin'ny plastika, ao ny fampiasana amin'ny tanana, ao kosa no mandeha amin'ny herinaratra. Maro ny karazana araka izay ilaivana azy.

Mbola marefo sy ambany ny tahan'ny fanabeazana eto Madagasikara. Maro amin'ireo ankizy sy tanora malagasy no tsy tonga any amin'ny ambaratonga ambony. Maro amin'izy ireo anefa no mamonjy an'ireny fampiofanana arak'asa ireny, tonga dia miasa avy eo.

Mampatsiahy ny fialan-tsasatra any ambanivohitra ilay hariva misorona afo iny, mandra-piandry ny vary masaka. Aroso ny kitay, tsy tsaroana ny setroka, fa variana sy mikorana ny ankizy rehetra, mifampitantara angano sy mitantara ny kilalao natao nandritra ny andro.

Morontsirak'i Madagasikara any amin'ny faritra avaratra any, ny tora-pasika fotsy madio sady mavana, ny ranomasina manga maitso, ny lanitra manga, erỳ aoriana erỳ dia tazana fa misy alana manga sy vonio mitandahatra.

Toe-javatra iainan'ny mponin'Antananarivo isanandro ny fitohanan'ny fifamoivoizana indrindra rehefa hariva handeha hody iny. Maika hody daholo ny olona ary tena mila faharetana satria mety maharitra ora maro izay vao afaka eo.

Tantara mampangitangitaka anankiroa no atolotra ho antsika androany. Ny iray mitondra ny lohateny hoe "De sang froid" izay nosoratan'i " Truman Capote " ary ny iray mitondra ny lohateny hoe " l'île des oubliés " nosoratan'i " Victoria Hislop ". Samy boky novokarin'i " Le livre de poche " izy ireo.

Raha te hanana fahasalamana milamina dia mila jerena matetika ny tositra drà mba hisoroana mety ho fahatapahan'ny lalan-drà. Ankehitriny dia efa misy milina afaka hijerena ny tositra drà izay mandeha hoazy fa tsy voatery manantona an'ireny toeram-pitsaboina manokana ireny.

Ny karazana ragidro na maki dia anisany biby hahafantarana an'i Madagasikara, izay tsy hita afa-tsy eto ihany. Misy izy ireo no miaina anaty valan-java-boary ary misy koa no miana any anaty natiora, any anatin'ny ala arovana rehetra zany.